Mɔɖaŋudɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm tso gakpo aɖe ŋu. Wo katã woɖɔ kuku. Ɖeka le anyigba ke susɔeawo tɔ ɖe ati kple gakpo aɖewo dzi.

Yevu andre wotsitre ɖe xɔ yibɔ aɖe ŋgɔ. Etɔ̃ nye nyɔnu ke ene nye ŋutsu. Ene ɖɔ kuku ʋi eye etɔ̃ ɖɔ kuku dzɛ. Ɖeka wu ta dzi hele yame kpɔm. Eke nu me boo.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe kɔmputa gbɔ. Eda kɔputa la ɖe kplɔ ʋi dzi. Sikatsi aɖe le tukpa me le egbɔ. Lɔɖimɔ me le dzedzem kple ŋuwo. Wodo awu yibɔ. Ebla watsi.

Nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka kple ɖevi etɔ̃ wo bɔbɔ ɖe anyigba le flawesi gbleme. Wo le flawesi la dzra ɖo eye wo le ke lɔ ƒo ɖe wo ŋu le bɔkitiviwo me.

Fom zikpui etɔ̃ le xɔa me kplɔ vi aɖe le woƒe titina. Fesre le woƒe megbe. Ati vi aɖe le zikpui etɔ̃ le ɖeka me la xa. Kplɔ vi aɖe hã le eve le ɖeka me gbɔ.

Ame eve le tsitre ɖe aŋe nugo gã aɖe me, ka aɖe le woƒe ŋgɔ, wo katã woɖɔ kuku, poluti eve le woƒe ŋgɔ.

Atikpakpaŋɛŋɛwo mu ɖe anyigba. Aŋebabla yibɔ aɖe le wo dzi. glitakpowo le tsitre nu alilikpo do vɔvɔli ɖe atiawo dzi yibɔ.

Ŋu dze kple ŋu ʋɛ̃ wole afi sia, ŋu dze la ƒe ŋgɔgbe kaka ŋayaŋayaŋaya. Ke ŋu ʋɛ̃ la ƒe axadzi bɔ yi ɖe eme xoo, ŋu ʋɛ̃ la ƒe ŋgɔgbe fɔti gba, eƒe megbe fɔti ku ɖe gakpo aɖe ŋu, anyigba wɔ yibɔ.

Nyɔnu aɖewo le tsitre nu, etɔ̃ tsɔ vi ɖe akɔ, nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka le awu ɣi me bɔbɔnɔ kplɔ̃ ŋu, wole nuŋlɔm ɖe agbalẽvi aɖe sike ƒe amadede le abe aŋutiɖiɖi dzi, ŋutsu ɖeka hã le tsitsre nu do awu ɣii.

Nyɔnuvi ene le tsitrenu. Ɖeka le nuɖugba ɖe asi. Mɔlu kui aɖewo le eme. Ɖeka ƒe asi le nuɖugba la me. Ɖeka kɔ asi tsɔ nu.

Ɖetugbui etɔ̃ ɖekadze ɖeka kple sɔ wole aƒuto, Ɖetugbui eve de sɔ la dzi ke ɖekadze la le sɔ ka la ɖe asi. Ɖetugbui ɖeka le sɔ la ƒe axa dzi.

Amehatsotso aɖewo le tsitre ɖe awusatɔwo ƒe gbedoɖaƒe ƒe ŋgɔ. Ŋutsu aɖewo ɖɔ kuku. Ŋu etɔ̃ le woƒe megbe. Ame aɖewo ɖiɖi ɖe agame ke ɖewo le tsitre ɖe dzi la me.

Ŋutsu ene, nyɔnu ɖeka wole xɔ me, ɖeka tɔ ɖe ŋɔtru la ŋgɔ, ɖeka le aɖaka go me hedo asi ɖe dzi, ɖeka lé agbalẽ ɖe asi le egbɔ.

Agba ʋi aɖe si dzi yɔ kple abladzoɖiɖitɔtɔ, koklozi, makaɖoni, sabala, saladigbe, watsɛ kple atadi.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ele kɔmpita ɖe asi le zikpui yi ke le eƒe gɔ la enuwo le edzi abe wɔyaka ene. Sola panelwo hã nɔ zikpuia dzi ziɔ ati ɖe eŋu. Ŋutsu la ƒe axadzi la nudzadzrawo nɔ teƒea.

Ŋutsu ɖeka kple ɖevi aɖewo bɔbɔ nɔ kplɔ ŋu, agba gbadze ʋɛ̃ aɖe le woƒe ŋgɔ. Atukpa kapo le wo gbɔ, tsi ʋɛ̃ aɖe le ɖewo me. Ɖevi ɖeka tsɔ nane le nu me dem na ŋutsu la.

Ɖekadze kple ɖetugbuiwo ƒoƒu ɖe afi sia. Wodo awu ʋɛ̃, ɖewo lé atukpa viwo ɖe asi ke ɖewo lé nuŋlɔti ɖe asi. Ɖetugbui ɖeka ɖɔ gaŋkui dze eye ɖetugbui ɖeka ɖo nukomo hele nu kom.

Gbenyi aɖewo le hatsotso me. Dzata ɖewo hã le afi ma. Dzata etɔ̃ lé eƒe dzimegbɔ ɖe asi eye ɖeka lé eƒe kɔgbɔ ɖe nu. Dzata ɖeka fu du gbɔna.

ɖevi aɖewo ƒoƒu ɖe afisia ɖeka medó dzime wu aɖeke o ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe teƒɛa le mɔ sɔe aɖe wɔm kɔle wó fiam ɖɛka ƒe ŋku le edzi tututu ke susuieawo le teƒe bubu kpɔm

Yevu nyɔnu ziɔ ɖɖe kabɔdi amadede gbemu. Seƒoƒo le egbɔ le seƒoƒo tɔkpo viwo me. Eƒe kaƒomɔ le kabɔdi la dzi. Gatsiwo le eƒe megbe.

Ŋutsu, nyɔnu kple ɖevi aɖewo le tsi me. Ŋutsu aɖewo medo dzimewui aɖeke o. Bridzi kɔkɔ aɖe le woƒe ŋgɔ. Nyɔnu aɖewo do atakpui yibɔ ke ɖewo do dzimewui ʋi.

Ŋutsuvi ɖeka bɔbɔ ɖe solar mɔ gbɔ, elé ahuhɔ yibɔ ɖe egbɔ. Ŋutsuvi eve hã tsitre ɖe eƒe megbe ɖaa ŋui. Ɖeka le zɔzɔm yina ɖe kiosk la gbɔ.

Ŋutsu aɖewo le titre ɖeka bɔbɔ ɖe afɔ ɖeka dzi wókatã woɖiɔ kuku ɖewo le ka gakpo ɖe asi gakpo aɖewo le tóme ke ɖewo le yáme

Yevu nyɔnu kple yevu ŋutsuwo le tsitre nu. Ɖeka le nuƒomɔ ɖe ŋu. Ɖeka do atsikpakpe si dzi woŋlɔ nu ɖo la ɛe dzi. Ɛewo le awu yibɔ me.

Afɔkpa amdede vovovovwo le afi sia. Wotɔ wo ɖe wo nɔnɔewo nu. Avɔ aɖewo hã le woxa. Fɔwuia amadede si le abe aŋtiɖiɖi hã le dziƒo le woƒe megbe.

Nyɔnu etɔ̃ wo tsitre ɖe afi sia. Ɖeka le atikutsetse la wo ƒe megbe. Atikutsetse abe; atɔtɔ, kutu, apel, akɔɖu kple bubuawo le eƒe ŋgɔ.

Ŋutsuvi woamene le tsi kum. Etɔ̃ lé tɔkpo ɖe tsi la dzi. Ɖeka kɔ eƒe tsikunua ge ɖe tsi la me diiii. Ɖeka ɖɔi kuku. Wo katã wole tsi la kum

Nyɔnu enyi wotɔɖe sola la ƒe megbe, wo katã wo le asi hedo asi ɖe dzi, wo katã wota avɔ hetsɔ dzonu da ɖe edzi ɖewo do awu eye wotsɔ kɔmebunu blue tsɔ edzi

Yevu ŋutsu ɖeka, yevu nyɔnuvi eve kple yevu ŋutsuvi ɖeka le xɔ me. Wole tsitre ɖe kpe amadede gbemu ŋgɔ. Kplɔ aɖe le wo gbɔ. Atsukpavi sue sue aɖe hã le woƒe ŋgɔ.

Ɖetugb aɖe nɔ anyi ɖe atikutsetse kple amagbewo ŋgɔ. Eda eƒe abɔwo ɖe aŋekusi dzi. Eda afɔ ɖe enɔewo dzi. Eɖo nukomo.

Nyɔnu eve tɔ ɖe mɔmemidzraƒe ɖevi etɔ̃ hã tɔ ɖe wo gbɔ, ŋu eve le afi ma, hã tɔ ɖe afi ma, ŋuawo ƒe amadede nye aŋgba mumu kple ʋi, ʋi.

Lori mɔ gbadza aɖe to ŋu fafia aɖe gbɔwo gbɔ, ŋu fiafia geɖe le afi sia, ati aɖe le afi ma hã, amewo le lɔri mɔ la me tsom, lɔri mɔ gbadza aɖe to ŋu fafia aɖewo gbɔ

Ɖekadze aɖe kple ɖetugbui aɖe wole xɔme, ɖekadze eve kple ɖetugbi ɖeka lé gakpo aɖe ɖe asi. Kplɔ aɖe le wo gbɔ. Ɖekadze bubu tɔ ɖe ɖetugbui kple ɖekadze ƒe megbe.

Yevu ɖetugbi aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe ɖeviwo dome. Kpe yibɔ aɖe le woƒe megbe. Ŋutsu aɖe ziɔ ɖe ŋɔtrumɔ la nu. Yevu ɖetugbi la bɔbɔnɔ anyi ɖe ɖevi utsuvi aɖe xa.

Nyɔnuwo ŋutsuwo kple ɖeviwo le zɔzɔm to gbeƒuƒuwo dzi. Ame aɖewo kpla bagi ke ɖewo ku asi eme. Nyɔnu aɖewo tsɔ nu ta, ame aɖewo le tsitre ɖe atigɔme hele wo kpɔm.

Ɖetugbi aɖe do nuɖusi bɔ ɖe dzi, eɖiɔ fiakuku, ekpla dziɖuɖu ka si ƒe amadede le blu. Ŋutsu aɖe le eƒe megbe, elé nuƒomɔ ɖe nu. Nyɔnu aɖe hã le exa.

Yevu ɖeka kple ɖevi aɖewo tɔ ɖe xɔ aɖe ƒe ŋgɔgbe, ɖevi lawo kpla ɖa yevu la. Ke yevu la ɔe asi ɖeka le ɖevi si do awu dzɛ̃ la ɔe dzimegbe.

Atiglinyi eve tɔ ɖe afi sia. Ŋu ɖeka hã le woƒe titina. Yevuwo le ŋu la me. Atiglinyi ɖeka le ŋu la ƒe ŋgɔ ke atiglinyi Evelia le ŋu la ƒe megbe.

ŋutsuwo le bɔlu ƒom eve le akpa ɖeka neti le wóƒe titina ene hã le akpa bubu woŋlɔ dzesi eve ɖe wóƒe megbe ŋutsu eve nɔ anyi le wó kpɔm ke ɖeka tatitre ɖe polunu

nyɔnu ɖeka bɔbɔ nɔ anyigbã hele nyɔnuvi aɖe ɖe akɔ ŋutsu eve bɔbɔ ɖe ɛgbɔ ɖeka le kaƒomɔ ɖe asi nyɔnuvi eve tɔɖe eƒe megbe moto aɖe mlɔ anyigbã gasɔ aɖe hã mlɔ anyigbã

Ame aŋdre wɔ fli godoo, woƒe dzedzeme le ɖekae. Wosa naɖewo ɖe afɔ gɔme eye wosa ɖewo ɖe ali dzi, ame eve aɖewo le woƒe megbe hele ʋu ɖe asi.

Mama si nɔ anyi ɖe nyɔlukpokpo dzi ga mli le eƒe ŋgɔ. Siliva le edzi, aŋego aɖewo le exa, naɖe le agba gbadze dzi le eƒe ŋkume.

nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka wóle seƒoƒo gblɛ me nyɔnu ɖeka lè seƒoƒo kɔkɔ́ aɖe ɖe asi eye evelia hã bɔbɔ ɖe seƒoƒo kpui la gbɔ ŋutsu la hã le dɔwɔm tso seƒoƒoawo ŋu

Ŋutsuvii andre nɔ atrakpoe dzi. Ɖewo ziɔ ɖe gli laa kee ɖewo ɖo nukomoo. Kotokuu le woƒe ŋgɔ. Aŋego lalã aɖe yibɔɔhã le wo gbɔ.

Ŋutsu aɖewo le habɔbɔ me. Wolé ati kpakpa aɖewo ɖe asi. Wofa nu dzẽ ɖe ati akpakpa la ɖewo nu eye wofa nu ʋi ɖe ati kpakpa ɖewo nu. Woŋlɔ nu ɖe ati kpakpalawo dzi. Ɖewo ɖɔi kuku ke ɖewo ɖɔi kuku dzĩ.

ŋutsu aɖewo le afisia aɖaka go gã eve hã le wógbɔ atsrakpi dzĩ aɖe hã le afima ŋutsu eve le aɖaka go la ɖe asi

Nyɔnuwo, ŋutsuwo kple ɖeviwo le tsitre ɖe tsiŋu la xa, aŋego, aŋetɔkpo aŋegba kple gagba le wo xa. Nyɔnu ɖeka lé aɛego vi aɖe ɖe asi, esa avɔ ɖe akɔta.

Ŋutsu aɖewo si do awu yibɔ hetrɔ ɖoda ŋɔru la gbɔ. Ŋutsu bubu hã lé tsitrenu xa ɖe asi he bɔbɔ eƒe nu ɖe anyigba. Ŋutsu la do dzimewui si ƒe amadede le abe dzomafi ene. Ŋutsu bubu tɔ ɖe xɔ la me.

ɖetugbi ɖeka nyɔnuvi ɖeka kple ŋutsuwo ƒoƒu ɖe afii agbelēwo le wóƒe megbe ŋutsu ɖeka si bla ta la le aɖaka go aɖe tsɔm na ɖevi nyɔnuvi la ŋustu ɖeka ɖiɖi ɖe anyigbã nyɔnu ɖetugbi la ɖo asi ɖevi la ƒe dzime

Ŋutsu eve le xɔ aɖe me, ɖeka bɔbɔ nɔ anyi ke ɖeka le tsitre helé ɖakpamɔ vi aɖe ɖe ŋgonu. Ɖeka si le tsitre la ɖɔ kuku eye wòɖɔ gaŋkui hã.